Nyɔnu ya le akpa gã aɖe ɖe asi le nu kom. Le megbea ŋutsu wɔme eve tsitre ɖe fi ma. Ɖeka medo awu o eye ɖeka do awu dzie.

Nyɔnu ɖeka bɔbɔ le nu kplɔm eye eve hã bɔbɔ le nu vovovowo klɔm. Agbawo klɔm. Ɖevi aɖe nɔ anyi ɖe emegbea gake womenya nu ka wɔm wo le o.

Ame aɖewo leagbdza ɖum le aza me, geɖewo hã le megbea le ŋu ƒom ye wogale aha dzim na ameawo ke wɔe ɖum le ŋgɔ.

Gbadagbatɔwo le etu ɖe asi le fi woxe mɔ na ame gbogbo si le woƒe eŋɔgbea.

Dɔwɔvi eve aɖewo nye yevuwo tɔ ɖe woƒe dɔwɔŋu gã ɖeka te. Wodo kuku dzɛ̃, wodo awu legbẽ, ɖeka nya gblɔm ne nɔvia, nɔvia hã nu ƒom ne ame aɖe le foni dzi.

Nyɔnu aɖewo le fi, wo katã wole nu kom, eɖewo do asi ɖe dzi me, eɖewo wɔ ɖa ɖe ta eye eɖewo ɖɔ kuku.

Amewo nɔ anyi ɖe dɔwɔƒe aɖe eye wonɔ kɔmpuita be ŋkume eye ame eve tɔ ɖe anyi ɖeka le nuƒom na ame susueawo eye ame ɖeka do yina le nuƒom na ame aɖe le kaƒomɔ dzi

Bokɔ aɖewo aza ɖum eye wonɔ anyi eŋu ƒom gake abe ame abe ame ade. Nyɔnuwo woame etɔ̃ wobla avɔ ɖe ali. Ŋutsuwo hã wobla avɔ ɖe ali. Ŋutsuwo hã wo dzi be yewoado dzo.

Etsi dza gã aɖe le du ɖe me le nɔnɔme tata ya mea yevu koe le fii.

Amehawo le tɔdziŋugã aɖe me. Wodo awu vovovowo eye wole ƒuta emɔ zɔm.

Ŋutsu eve, nyɔnu ene, wo katã wodo gaŋkui nɔ anyi ɖe zikpui me le sini kpɔm le sini kpɔƒe, wo katã wodo awu vovovovowo, wole nu kom.

Mɔdzidɔwɔlawo le dɔ wɔm le mɔ dzi. Wole kotaa kɔm ɖe anyi le mɔdodoa dzi.

Amehawo nɔ anyi ɖe takpekpe eye wodo awu vovovowo si nye nyɔnu kple ŋutsuwo. Wobe nuƒola hã tɔ ɖe wo gbɔ eye wo le nuƒomɔ ɖe asi.

Kɔdzidɔwɔlawo eve aɖewo le nane ŋlɔm le woƒe agbalẽa me. Wova le dɔnɔwo kpɔm, ne wokpɔ wo vɔa woaŋlɔ nane ɖe agbalẽa me.

Gbadagbatɔwo ye le mɔ dzi le zɔzɔm le woƒe megbea gbadagba vovovowo le fi ma. Suetɔ kple gãtɔ. Etu mele wo si o gake wo katã do kuku.

Sukuvi aɖewo le woƒe sukuxɔme le nu xlẽm le agbalẽme. Wonye woame ne gake etɔ̃ koe le dzedze. Eneliaa, agbalẽ xe ŋkume nɛ.

Ŋutsuvi aɖe nɔ anyi ɖe yeo agba yiwo dzadzram abe mɔlu, mɔlt kple nuwo xa, ye yo sola panel kple ka batri hã le yeoxa wò wò wò dzi kpɔm.

Kpovitɔwo siwo sugbɔ, woyana be swat, wole mɔdzi yina ɖe teƒe ɖe, eɖewo lé etu ɖe asi eye eɖewo hã melé etu ɖe asi o, eɖewo hã do gaŋkui, gake wo katã do kuku ɖe ta.

Ɖevi nyɔnuvi aɖe lɔ enuwo kɔ bag aɖe me abe Ghana mast go, ye wòdo awu dzee, do skɛt ɖe dzi, ŋutsuvi aɖe hã bla eŋu ɖe bag aɖe me ye ɖevi ame eve aɖewo tɔ ɖe wo xa. Ɖeka tɔ le gasɔ ŋuti.

Kɔdzidɔwɔla aɖe le pani dom na mama aɖe. Mama do ŋutiwui eye woyɔ mo. Eɖewo hã le megbe do ŋutiwu nɔ anyi kpoo.

Nufiala aɖe kple eƒe sukuvi etɔ̃ wole ŋu ƒom le ha dzim. Nufiala la le dziŋta ƒom. Ŋutsuvi, ŋutsuvi si le nyɔnuvi eve domea le ŋu ƒom. Nyɔnuvi ɖeka lé akayɛ ɖe asi eye nyɔnuvi susue lo kpɔtɔea lé.

Nufiala eve aɖewo le dze ɖom kple woƒe nusrɔ̃lawo, nusrɔ̃lawo do awu vovovo, eɖewo le awuʋi me eye eɖewo le awu yibɔ me gake nufialawo katã le awu yibɔ me.

Nyɔnu aɖewo kpɔ dzidzɔ le wɔ ɖum le gota. Wodo awu vovovowo kple afɔkpa vovovo. Eɖewo hã nɔ anyi ɖe megbea gake womele naneke wɔm o.

Ŋutsu gã lokpo lokpowo le akɔ ɖim, akɔ yaa, woyɔna be kawtɛs bɔl, míeƒona le tebel dzi, míate ƒo le anyigba semɛnt dzi hã.

Suk sukuviwo kple woƒe nufialawo le ampe tum. Wo le nu kom vevie ɖe. wosrɔ nu vɔ eye wo le akɔ ɖim. Nyɔnu sɔ koe le fie, ŋutsu ɖeke mele fii o.

Eto nyigbagã aɖe, exɔ eve koe le dzi gake, kanopiwo le edzi. Tent teƒea ɖe nye dzɛ, teƒeaɖe nyi ʋi. galɔn yike wokɔ ku na etsi hã le kanupia xɔ. Wonya nu hã sɛ̃a ɖe kanopia xa.

Ghana dukɔ ta, Nana Addo Dankwa Akufu Addo va takpekpe aɖe kple Eblu fiawo. Ele asi nam Ebluawo ƒe fiagã, Osei Tutu II.